Cora asati nabbabo keettan nabbabiddinne xaafiiddi de'osona. Etappe sintta baggaarakka qassi luxanchchati nabbabanassi giigida maxaafati maaraara de'oosona.

Bonchchettida dumma dumma asati uuttaa haaxaa giddon eqqidosona

Bonchchettida dumma dumma maccanne attuma asati issippe shiiqi uttidi bantta qofaa ezggiiddinne siyiiddi de'oosona. Etappe bolla baggaarakka toophphiya banddiraa malaataa kaqqi uttidosona.

Deriya payyatettaa naagissiya bitanee cora asaa sissiyo mishshan ba deriyassi ba qofaa odiidi de'ees. Appe guye bagaara qassi cora asati eqi uttidosona.

Mittaappe woocci giigissidi oyddu oyideta issi bootan shiishshi wottidosona. Eta matankka qassi issi woraqatayikka sa'an de'ees.

Heezzu geela'o naatine naa'u qeera naati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi eqqidosona. Eta giddonka issiniya borssa kushiyan oyqqada eqqasu.

Samppaa bollan maanaassi dumma dumma qommo kattatti oyittay, bilanddoy, barbbarenne muchchoy qassikka appe miyye baggaara uyettanaasi giigi uttida gosiya kumida maattay giigi uttis.

Issi mino maccaasiya ba zokkuwankka melida mittaa ba''ada ba kushiyankka issi xam''aa oyqqada ogiyaara hemettaydda de'awusu. Ippekka xade baggaara issi mirggoy hemettiiddi de'ees.

bonchttida corra attuma assati wolaytta wogaa maayuwa maayidi bantta kushiyanikka gondaliyanne toorra oyqidi eqqidi beettosona.

Luxissiyaagee luxetta keettan luxiyaa naata luxisiidi de'ees. naatikka qassi loyttidi ezggidi luxettaa luxiidi de'oosona.

Issi macca na'iya ba huuphiya giigissa dadissada he huuphiya bollankka qassi dumma dumma alleeqota wottada ba huupiya asaa bessaydda de'awsu.

Issi mino maccasiya ba miizziyo kabboyayddanne maataa barssaydda de'awusu. Ippe guyyeera mokki uttida dozay de'ees

Luxetta keettan luxissiyaagee ba bonchcho wogaa maayuwa maayidi luxiyaageeta luxetta keettan luxsisiiddi de'ees.

kawo xoona dembba giya xuuphiya xaaphidi yelaga naati toho kuwassiya issi aaho kaassa dembani kaa"idi beetosona.

Issi so asaati aaway, aayiyanne naati wolaytta wogaa qonccissiya dungguzzara de'iya maayuwa maayiddi ufayttiidi de'osona.

Cora jabana qucci giigisidi issi bootan shiishi wottidosona. He jabanappe sintta baggaraka qassi zambeele de'ees. Zambbeliya matankka issi mishiriya eqqasu.

issi yelaga na"ay woalytta woga shurabiya maayidi bari qooriyan woga dunguzza qachidi eqiisi a guyessanikka bootta kaame eqiisi yabagarakka yelaga naati issippe shiiqidi beettossona.

Issi maccasiya ba gaden uuttaa, badalaa tokka giggisada a matan uttada sinttako simmada xeelayda deawusu.

Sitti gi uttida kaamenne he kaamiya matan dirssaa oyqqidi eqida issi wodalla na'ayinne issi gela'o na'iya de'oossona; etappekka guyye baggara maarara siti gi tokketida zambbay de'ees

bonchchettida dumma dumma attuma asatinne macca asati eqqidosona. etappekka issoti demban eqqidi hemmetiidi de'oosona.

Heezzu macca naati bantta aqiyo keetta algaa bolan uttidosona. Etappe bolla baggaara eta maayoy de'ees.

Dumma dumma gediyan wottiyo caammati bayzzetanaasi micettidi giigidi uttidosona. etappekka bolla baggaara qassi dumma dumma caammatikka kaqettidi uttidosona.

wolaytta woga qonccisiya dungguzappe giigida maayuwa maayyida issi bitanenne issippe shiiqidi yeechcha sa'an hiixidi he yeechcha bollan ashshuwa unccaa, oyttaa, barbbariyaanne ushshaa wottidi uppayttide miide doosona.

Issi keettaa asati aayyiya, aawaynne naati wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaappe giigida maayuwa maayidi eqqidosona.

oyddantta kifiliyaa hisaabiyaa tamariyoo maxaafa issi bootan shiishshidi wottidoosona; he maxaafa bollan dumma duma misileti beettoosona

Cora so gido miishshatti beexiya tuutee, shalkkiyaa tuuteene kalchchee issi bootan giigi uttidosona.

Issi geela'o na'iya eqqa denddada, durssaassi giiga maayuwa maayada, ba kushiya xoqqu oottada duraydda de'awusu.

heezu geela"o macca naati wolaytta woga maayuwa banttayokka maayidi bantta naatakka mayzidi eqidossona.

Cora siineta issippe shiishshada tuukiya he siiniyan tiggiyayda issi geela'o na'iya deawusu. Qassi bassikka ba oonatetta toophphiya qoonccissiya dunguzzaa maayada uttaasu.

Bonchchetida issi bitanee ba hadirssa kushiyan geesha maxaafaa oyqidi ba ushachcha kushiyan asaa sissiyaa miishshaa oyqidi ba qofa odiidi de"es.

deriya sarotetta naagiyaa yelagay ba woga maayuwaa maayyidi eqqiis; appe guyye bagarakka qassi issi gela"o na'iya eqqaasu.

Issi yelaga attuma bitanne ba qooriyankka wolaytta wogaa qonccissiya dungguzzaa qachchadi qassi ba ayfiyankka manaaxxiriya wottidi eqqiis. Appe guye baggaara wolaytta payattettaa nangisiya asatikka eqqi uttiddossona.

Issi asaa misiliyaa adussa maayuwa qamisiya mayzzi essidoogee eqqis. appw miye bagaarakka qassi maayuwa misilee beettees.

issi luxetta keettan luxxiyaa naati banta wursetta paaciya ekiidinne banta wursetta paaciya ootiidi de'oosona.

Dembba boottan oyddappe bollaa gidiya deeshshatinne etappekka sintta baggara godare-uuttaa yaagiyo dozati de'osona.

Bonchchettidda dumma dumma cora asatti wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayiddi ufayttidinne duriddi de'osonna.

Dumma dumma puulaa miishshata bayzziyaa asati bantta puulaa miishshaa bayzzanaassi qoncciya kessidi kaqqi uttidoosona.

issi wodallay ba naa"u kushiyan bashiyaa oyqidaageenne appe sintta baggaarakka qasi eqida macca asati de"iyaageti beettoosona.

Issi gela"o na'iyaa ba ushachcha kushiyaan banddiraa eqqaasu ippe guyye baggara cora asatikka eqqidosona

issi aaho keetta giddoni dumma dumma bayziyo mishshati issiboli doorestidi beettosona.

Issi maccaasiya santtaa bayizzanasi giyan miccayda de'awus; ippe sintta baggaara qassi issi maccaasiya santtaa shamanaw eqqa uttaasu.

Issi yeelaga na'ay moochche booraggo gonggoluwa giyaa xuufiya ba shurabbiya bollan xaafissi wottidi, eqqi uttis appekka sintta baggara qassi cora asati eqqi uttidoosona.

issi macca na'iyaa ba huuphiyaa giigissa daddissada ha hayttankka belecca wottada huuphiyaankka qassi aleequwaa wottada ba huuphita erissaydda de'awusu.

Darkkaki gakki uttida santtay qassi ba hayttankka guutta haattaa oykki uttida santtay karbbabbi uttida santtaa be'ettees.

Naa"u attuma asatti naxalla maayiddi issippe shiiqqidi bantta kushshikka issi gossiyan de'iyabba issippe ganiddi dee'osona.

meecci wqottido sayiniyaa bollan dumma dumma cora qommo kattay ashshoy buddenay daaboyinne baribaree giigi uttiis

Dumma dumma kattatuppe giigi uttida metettanassi giigida kattay sayniyaa kunttidi wottidoogenne A matankka qassi uyyanassi giigissido ushshati de'oosona.

bonchchetidda issi bitaane ba kushiyaan asa sissiyoo miishsha oyqqidi asassi odidde des, appe naa"u miyye baggara qasi issi maccassiyaanne issi attuma bitane uttiis.

issi geela'o naiyaa ba naa'u kushiya xoqqu ootada duraydda de'awusu. qassi naa'u naatikka kushiya baqiidi de'oosona.

corra assati wolaytta wogga qonccisiya dunguzza maayuwa maayidi eqidagetti beettossona.

Deriya seera nanggissiya bittanee ubba heera asaakka issppe shiishshidi ba seeraba zoriiddinne luxissiiddi de'ees.

Wolaytta deriya taarikkiya 1966 M.L yaagiya misiliya issi godaa bollan kaqqi wottidosona.

Issi wodalla na'ay ba ushachcha kushiyan kulffiya xoqqu ootti oyqqidi bonchchettida dumma dumma asata bessiiddi de'ees.

bodditte naa"antto xekka luxiyyo timirtte keettaa penggiyaa woykko geliyoossa be'idde de'iyyode beettees; he bollara qassi naa"u cima macca asatinne qassi dumma dumma issippe shiiqidi uttida yelaga asati de'iyooge beettees.

Yelaga naati shuchcha bareella bollan wottiidi de'iyoogenne a matan eti eqqidaagiti beettoosona; etappe sintta baggaara shiiqidi uttida ashaway beettes.

Bonchchettidda issi attuma bitanne ba kushshiyaan asaa sissiyo miishshaa oyqqidi asaasi ba qofaa odiddinne haasayddi de'es.

Issi geela'o naa'iyaa bootta qamisiyaa maayaada ba uushachcha kuushiyaankka ba xeessaa oyqada ufayttaydda eqaasu.

A baggan chaaneeti uttida daro harettinne b baggan qassi maataa buuccidi hariya bolli caaniidi de'iya issi bitane de'ees.

Donuwa unkkuwa issisaa shiishshi wottidosona.

bonchetida issi bitanee wolaytta wogaa qonccisiya maayuwaa maayidi ba huuphiyankka wolaytta wogaa qonccissiyaa kophiya wottidi asaa sissiyoo miishshan ba qofaa odiiddi de"ees.

Issi luxissiya macca luxissiyara ba luxissiyo naata shiishshada luxisayddanne zoraydda de"awusu.

oyddu attuma asati boottaa maayuwa maayyidi zanxxilakka bantta kushiyaan oyqqidi cachcha zayiyyaa punniddi de'oosona; etappe guyye baggara cora asati eqqidoosona.

issi wodalla na'ayinne cora gela"o naati issippe eqqidi wolaytta woga qonccissiya dungguzaara de'iyaa maayuwa mayyidi eqqidoosona.

issi wodalla na'ay wolaytta wogaa qonccissiyaa dungguza ba huuphiyaara qooriya gatti qachchidi ba kushiyaankka saatiyaa wottidi gifaata adda agga baade yaagide de'ees.

issi wodalla na"ay ba qooriyani wolytta wogaa qoncisiyaa dunguzza qachidi ba kushiyanikka toophiyaa bandira oyqidi eqiisi.

Dumma dumma kattata gaaccidi giigissiyo woxaanne muylaa issi bootan shiishshidi giigissi wottidosona.

issi melo maccassiya ba darkkon tokka uttiddo puuttiya dumma dumma bonchchetidda heerappe yiidda asaa bessaydda de'awus

issi geela"o na'iyaa mochche naa moorago gongoluwaa yagiyaa shurabiyaa maayada eqqasu ippekka guyessara corra naati mooche naa moorago gongoluwaa yagiyaa xuufiyaa maayidi deriyaa huuphiyani eqidossona.

aaho sharani miccidi giigissidi micci giigisidi wottidossona he caamatti morettena malaka xoqqu ootidi wotidossona.

Seeraa naagissiyaa issi bitanenne issi wodalla na'ay eqqidoosona.

Issi guutta na'aynne wolaytta wogga qoncissiyaa dungguzzappe giigidda maayuwaa mayidda issi attuma bitanenne issi macca na'iyaa hemettidi deosona.

bonchetida bitane issoy cengurssa xoqetiya miishani ba qofa assayo odidi de"eesi a miyanikka yaarane haara na"u assati uttidossona.

issi mino maccassiya ba zokkuwan melida mittaa ba'adda kaamiyaara hemettaydda de'awus, ippe guyye baggarakka mitta qeridi maaddetiyo beexxee sa'an de'ees.

Issi woddalla na'aya huuphiyaa puulayiyo woyikko molissiyo keettan ba huuphiyaa molissidnne puulayiddi de'ees.

bonchchetida issi maccassiyaanne oyddu attuma asati wolaytta woga qonccissiya dungguzappe giigida maayuwaa maayyidi hemettide de'oosona.

Heezzu macca asati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi bantta na'iyokka mayzzidi ubbatikka ufayttiiddinne miicciiddi de'oosona.

deriya payatetta naagissiya asati issippe shiiqidi banta kushiyankka dawutaraanne biiriya oyqidi uttidosona.

Dumma dumma maccanne attuma asati bantta kushiyankka paappayaa oyqqidi eqqi uttidosona. Etappe guyye baggaara issi na'iyakka ba kushiyan sharaa oyqqada eqqa uttaasu.

binchchetidda dumma dumma attuma asati banta qooriyaankka wolayttaa woga qonccissiyaa sharbbiyya qachchidi bantta sinttankka hayilanddiyaa haattanne ciishshaa wottidi uttidoosona.

Sharaa hiixxidi he sharaa bollan shukkaariya unkkuwa micci wottidosona. He shukkaariya unkkuwappe guyye baggaarakka issi macca asaa gedee de'ees.

Luxissiyaagee saleedaa bollan luxissiya luxiyaageetussi xaafiiddi de'ees. Luxiyageetikka oydiya bollan uttidi xaafiiddinne luxiiddi de'oosona.

bonchchetida dumma dumma bootappe issi boota shiiqqida asati duma dumma dungguzakka bantta qooriyaan qachchidi ubbatikka bantta tohuwan shiiqidi zooretidde issippe ubbatikka eqqidoosona.

issi sohuwani so giddo miishati hegetikka zaabe ne xikketi meecettidi giigidageti beettosona.

ba ayfiyaa oyqqa uttidda aybbikaddo mittiyaane he mitteppe giddo baggara qassi shale gakki uttidda badalati diccide de'iyooge beettees'

issi keetta gidgon dumma dumma so giddo miishshati massoppe, wolaytta woga qonccissiya dungguzappe giigida pooxay salenayinne oyde giigi uttidoosona.

Tohossa toophphiyaa wogaa qumaa loytti puulayi katti giigisidi issi bootan sayniyan giigisi qolidi erissiidi de'oosona.

Bonchchetida issi bitanee asaa sissiyo miishsha ba kushiyaan oyqqidi eqqidi ba qofaa ododdinne hasayddi de'ees.

Naa''u xiixetti ka''i giigi uttida badalatuppe sintta baggaara kuyxaaruwa taman wotti uttidosona.

bonchetida dumma dumma assati bantta kushiyanika cachcha zayiya oyqidi yexxidinne duridi beettosona.

Cora luxxanchchati bonchcho kaabbaa maayidi bonchcho zawudiyakka banttaa huuphphiyan wottidi maaraara eqqidinne uttidi ufayttidi de'oosona.

Issi wodala na'ay wolaytta dichchaa maayuwa gixxidi wolaytta dichchaa maaddiya asaa ufayssiidinne pooccammissidi de'ees.

issi bittane naa"u akkaaffa ba kushiyani oyqidi eqiisi he bittaniyappe guyessara oyddu attuma naati issipe shiiqidi uttidossona.

issi boottan kunddi uttida moqotaa mitattinne appe guye bagaara qassi qorqqoruwan diretti uttida qorqqoro dirtssay beetees.

Maaraara gaden tokketti uttida uuttaa haaxay ba tokkettidoogaadanikka maaraara mokkiidi de'iyaagee beettees.

samppaa bolla cora qommo dumma dumma katta barbbare, budennay, oyttay, sull"ayinne santtay de'ees

Issi gela'o na'iyaa Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzappe giigida sharbbiya ba qooriyaara duge zaarada qachchada uffayttadanne miiccaydda eqqaasu.

Bonchchettida dumma dumma heerap shiiqida maccanne attuma asati bantta qooriyankka wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaa qachchidi eqqidosona. He asatuppe sintta baggaara issi geela'o na'iya duraydda de'awusu.

Wolayttan erettidda yettanchchatuppe issoy Diddi Gaagga yaagiyo wodallaynne issi geela"o nai'yaa wolytta woggaa qonccisiyaa dunguzzappe giigidda maayuwaa mayiddi duriddi doossona.

payatettaanne bolaa mintettuwa luxiyo maxaafaa heezzantta kifiliya yaagiya maxaafaa issi bootan giigissidi wotidossona.

Issi keettaa giddon kaqetti uttida samppatinne massooppeti toorattinne philxxoti shiiqqi uttiddossona.

issi maccasiya ba naa"u kushiyani issi yelaga oyqada anjaydda dawusu ippe guyessara wolaytta wogaa maayuwaa maayida dumma dumma assati eqidossona.

Hosppun cima asati maarara eqqidi ashshuwaa shukkiya axxariyaa bantta ashshuwaa shaakissidi de'iyooga be"oos.

issi geela"o na"iyaa durayda beettawusu ippekka guyessara corra geela"o naati eqidossona.

Issi geela'o na'iya Cora asaa sissiyo miishshaa oyqqada mishshiriya haasayayida deiyo qofaa siyayida de'awusu. Etappe guye baggaara qassi Cora qommo biratay mashshay, bilammaynne shoodiray de'ees. Etappe guye baggaara qassi Cora asati eqqidosona.

Bonchchetida seera nagissiya oyddu asati issippe shiiqidi banttan kushiyaankka dawutaranne biiriyaa oyqqidi bantta sinttankka haattaa wottidi oyddiya bollande'oosona.

Issi mino maccasiya sharaa hiixada he sharaa bollan cora qommo miitta ayfetta barbariya, tumuwaane sunkkurutuwa miccaydane giigissayda deawusu.

Issi yelaaga na'ay shuchcha tookidi hemeetidi de'ees; appeka guyye baggaara issi yelaagay hokiis issi yelaagay eqqi uttis; appe sintta baggaara dumma dumma bantta ossuwaa otiyaa asati ottidi de'oosona.

Bonchchetida issi bitanee maarara tokketid giigiuttida uutta mata eqqiis; appe sintta baggarakka mokkide de'iyaa maattay de'ees.

Keetta karen coraa asati, yiira naati, guutta naati, aawatinne aayyoti eqqidoosona.

Bonchcettida dumma dumma maccanne attuma asati issippe shiiqqid zoretide de'oosona; eta matankka dawutaray biirenne ciishshay de'ees

Cora gela"o naatinne wodalla naati yo yo gifaata yaagidi Wolaytta woga maayuwaa maayyidi addussa xam"aa oyqqidi toora gonddaliyaa oyqqidi gifaata baaliyaa ersside de'oosona.

issi yelaga na'ay bootta shamizziyaa maayyidi ba kushiyaan caga oyqqidi eqqiis.

Sitti giiraa kaameenne he kaamiya bollaraa hemettiidi de'iya naa"u yelaga naati beettoosona.

Cora qommo kattati buddennay, barbbaree, ashoynne qaaree, saaniya bollan giiggi uttiis.

Bonchchetida issi bitanenne issi maccassiya Wolaytta woga qonccissiya maayuwa maayyidi Wolaytta woga qonccissiya maayoy micceti giigido keetta karen eqqidoosona.

Asaa misiliya suriyaa gixissidinne he asa bolan suriya gixissidinne qassi asaa erisiidi doosona.

Issi ecceree shuchca bolli uttidi shuchchappe hefinti guppanassi woykko piranassi qopide de'iyaaga be'oos; ecceriyaappe hefinttaraissi mittiyaa ba turaa bonccuwaa oykkada lo'ada uttidaara beetawus.

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzappe giigida maayuwaa maayyidi asatinne duma dumma asati issippe qoommettidi yexxidinne bollidi de'oosona.

Issi macca na'iyaanne cora attuma naati Moochchena Boorago gonggoluwaa yaagiyaa shurabiyaa maayyidi Moochchena Boorago gonggoluwa yaagiyaa banddiraa bantta kushiyaan oyqqidi uffayttidi eqqidoosona.

Naa'u yeelaga asaati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi bantta kushiyanka toorane gonddaliya oyqqidi oyddiyan uttidi issoy issuwa xeeletidi uffayttidi deosona.

Asa payyatetta nanggissiya issi bitanee ba kushiyaankka woraqqatanne biiriyaa oyqqidi asassi ba qofaa qonccisside de'ees.

Yettanchcha Caafaqqo Alemu Wolaytta woga qonccissiyaa dungguzappe giigida qophiyaa wottidi Wolaytta woga qonccissiyaa dungguzappe giigida shurabiyakka maayyidi intteno Wolayttato yaagidi eqqiis.

Issi keettaa giddon qambbaraynne kaddoy xurqqayye kaqqetidi uttiis.

Issi wodalla na"ay qophiya wottidi moochchenaa booraago gonggoluwa yaagiya shuraabiya maayidi ba qooriyankka ooratta wogaa qonccissiya dungguzzaappe giigida sharbbiya qachchidi tooraa ba kushiyan oyiqqidi eqqis.

bonchcho kaabba maayyi uttida luxetta wurssida luxiyaageetinne eta luxissidaageeti issippe eqidoosona

Dumma dumma meetettanaassi giigi uttida kattaa qommoti ashoy, oyttay, daabboynne barbbaree sayniya bollan giigidi uttidosona.

Dumma dumma issi heeran de"iya macca asatinne attuma asati issippe shiiqidi banggaa ayfiya punniiddinne shiishshiiddi de"oosonaa.

Deriyaa seera naagissiyaa asati ubbatikka banta heeray mooretenne malanne deriyaa dumma dumma qohoy gakkena mala eqqi denddidi heeran de'iyaa buurata xuugidenne geeshshide de'oosona.

Dumma dumma qommo so miishshata meeccetiyoone meeccissiyo miishshat issippe shiishshi wottidoosona.

cora qommo timaatimmiya issi boottaa shiishi wottidosona.he timaatimiyaappe sintta bagaara timaatimiya yeggiyo miishshaynne sharay de'ees.

Issi yettanchchay denddi eqqidi ba kushiyaan asaa sissiyaa miishshaa oyqqidi ba huuphphiyaankka wolaytta dunguzaa qachchidinne maayidi ba kushiyaa denttidi yexxiidi de'ees.

Heezzu asaati badaala diccidi deiya badaala kushiyan bantta kushiyan oyqqidi bantta badaala gidon haasayidi issoy issuwara zorettidi de'iyoge betees.

Naa'u gelao naati wolaytta seeraa balidageta takketiyo sohuwaappe issoy issuwara kushiya oyqqetidi miccidine ufayttidi naa'u gelao naati yosona.

Bonchchettida dumma dumma maccane attuma asaati wolaytta wogaa qonccissyaa maayuwa maayidi bantta kushiyanka tooraane gonddaaliya oyqqidi eqqidosona.

Bonchettida issi bitanee, asaa sissiyo miishshaa oyqqidi asaa sissiyo miishshaa ba sintankka essidi asaa sissiyo miishshan ba qofaa odiidi de'ees.

Issi Wolaytta keettay, Wolaytta keettape guyyee baggaara uuttaynne Wolayttappe keettappe qassi sintta baggaara zigay de'iyo wogga kariyaara de'iya wolaytta keettay beettees.

Cora asati wolayitta wogaa maayuwaa maayidi bantta kushiyankka adussa xam"aa oyiqqidi eqqidosona.

Issi yelagay ba huphiya puulayddinne mollissid de'ees. Appe sintta baggarakka qassi goda bolli kaqeti uttida zambbape giigida salenna koppiye de'ees.

bonchettida issi bitanee asaa sissiyo miishshan asaassi ba qofaa odiidi de'ees

Issi geelaa"o na'iyaa wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaaara de'iyaa maayuwa maayada ba kushiyaankka silkkiya oyqqada eqqa denddada ufayttaydda de'awusu.

Bonchchettida issi bitanee ba huuphiyankka qophiya wottidi muruti mokkida badala giddon eqqiis.

Issi keetta giddon uutta goodiyo akatiyanne jarkkaniya issi bootan shiishi wottidoosona.

Issi keettaa giddon cora so giddo miishshati smppay, zazzaree, soroy de'oosona. He soruwappe sinttaarakka giigi uttida quxuroy de'ees.

Issi yellaggay ba qooriyankka wolaytta woggaa qoncissiyaa dungguzza qachchidi wolaytta woggaa qonccissiyaa dungguzappe giigidda koottiyaakka maayidi asa shiishshiyaa miishsha oyqqidi asaasi odiddi dees.

Okashiya yaagiyo doozaa ayfe sharaa kumidi uttiis. He sharaa kumida okashiya matankka shara kumida hara kattay de'ees.

Wolaytta wogaa qonccissiya dunggizzaappe giigida mayuwa mayida asatinne cora attuma asati issippe maaraara shiiqi eqqidi issoy issuwaara qoomettidi gifaataa gazziya yaagiiddi ufayittiiddi de'oosona. Etappe sinttaarakka naa"u geela'o naati uttidosona.

Issi yelagay asaa sissiya miishshaa oykidi wolayitta wogaa qonccissiya dungussaaara de"iya shuraabiyaakka maayidi asaasi asaa sissiya miishshan odiiddi de'ees.

Heezzu asa misileta addussa qammissiya bayzzidi maarara essidoosona. He qammissiya bollan dumma dumma alleeqotikka de'oosona.

bonchettida issi yelagay ba kushiyan asaa sisiyo miishshaa oykkidi ba sintan dawutaraa wottidi asaassi asaa sissiyo miishshan odiidi de'ees.

Bonchchetida issi maccassiyanne heezzu attuma asati wolaytta woga qonccissiya dungguzappe giigida maatyuwa maattidi bantta parakka koori toggidi kaamiyaara biide de'oosona.

Cora geela"o naatinne wodala naati maarara issippe eqqidi moochchena boorago gonggoluwaa yaaggiya shurabiyaakka maayyidi maarara eqqidooosona.

Ichchashsha bolla gidiya wodala naati dembba boottan doozata tokkidinne kabboyidde de'oosona. ubbaykka utti uttidi doozata tokkide de'oosona.

Bonchchettida goshshanchchati bantta gaden uuttaa haaxaa issippe maadettidi tokkiiddi de'oosona. Etappe guyye baggaarakka macca asatinne guutta naati he uuttaa haaxaa oyqqidi eqqidosona.

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzzappe giigida maayuwa maayida cora asati bantta kushiyankka adussa xam''aanne toora oyqqidi ufayttiiddinne kaa'iddi de'oosona.

Dumma dumma bonchchetida geela"o macca naatinne wodala attuma naati uttidinne eqqidi issi mala shurabiya ubbatikka maayyidi bantta qooriyaankka wolaytta woga qonccissiya dungguza maayyidi ufayttiidi doosona.

bonchettida naa"u asati doozaa puutiya oyqqidi eqqidosona. Etappekka guyye baggaara cora asatikka doozaa puutiya bantta kushiyan oykkidi eqqidosona.

heezzu parati maataa miidi diyaageetu giddon issi mishiriya eqaasu, he mishiree matankka qassi naa'u maca asati uttidosona.

Bonchchettida dumma dumma sohuwaappe shiiqida asatinne qassi Wolaytta wogaa maayuwa maayidi naa"u naati, issi macca na"iyanne issi attuma na"ay Wolayta wogaa durssaa duriiddi shiiqida dereta bessiidi de'oosona.

Macca naatu huuphiya loyitti giigissi daddidi he loyitti giigissi deddido huuphiyankka dumma dumma alleeqota wottidi asaa bessiiddi doosona.

Aradda gaden mokkiya turan zaa"iya lokkomay ba ayipiya immanaassi giigissiidi de"iyaageenne appe sintta baggaara qassi cora qommo doozati beettoosona.

Bonchchetida issi bitanee Wolaytta woga qonccissiya maayyuwaa maayyidi ba sinttankka asa sissiyo miishsha wottidi, he asa sissiyo miishshan ba qofaa odiide dees.

Na'a Yessuus Kiristtoosa suuttay nagaraa ubbappe geeshshees. Yohannissa geeshsha maxaafan payduwa issuwappe qooda laapunan yaagidi erissiyaa kiita qonccisiiddi de'iyooge beettees.

Cora teerida pappaya ayppe issi boottan shiiqi uttiis. He pappaya aypiyappe sintta baggaarakka qassi ba aypiyaa oyqqi uttida pappayay maarara eqqiis.

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzzaappe giigida maayuwa maayida oyddu geels"o naati maaraara eqqidi ufayttiiddinne miicciiddi de'oosona.

Mattati bantta eessa giigissi uttidoosona, puulay banttayo koshshiya oosuwa oottidi de'oosona.

woynne geeshaa haattaa caaana kaamiya bolan caanidi erisiidinne besiidi de'oosona

Bonchchetida geela''o naatinne wodala naati wolaytta woga qonccissiya maayyo maayyidi asa sissiya miishshakka bantta kushiyaan oyqqidi duridinne kaa'ide doosona.

Naa'u seeraa naagissiya asatinne bonchchettida naa'u asati eta matan eqqidosona.

Cora luxanchchati bantta luxetta keettan issippe shiiqidi bantta oydiyan uttidi luxiiddi de'oosona.

Issi payyatettay paaccido miizessi naa"u asati he miiziya miize Dottoriyanne metenna mala yaagidi oyqqidi Dottore miiziyo akkamiide de'ees.

keetta giddon salennappe giigida kopiyenne wolaytta wogaa qonccissiya dungguzappe giigida koppiyye issi bootan shiiqi uttidoosna, appe sintta baggaarakka xomppe xonppetiidi dee'es.

Cora woddalla naati wolaytta dichchaa shuraabiya maayidi ufayttiidi de'oosona. Etappe guye baggaarakka cora asati shiiqqiddosaan.

kaduwa medhdhi giigissidi issi bootan essidosona. appekka guyye baggaara issi bitanee eqqis.

Issi geela'o na'iyaa moochenaa booraago gonggoluwaa yaagiya shuraabiya maayada ba huuphiyankka qophiya wotada ba hadirssa kushiyankka ba huuphiya binaana oyqada eqaasu.

Bonchettida yelagati maaraara eqqidi bantta kushiyankka dullaa oyqqidosona. Etappe guyye baggaarakka korinttiya xomppiya immanaassi go'ettiyo mittayi de'es.

Hanccicciyaa yaagiyo mitta. Hanccicciya yaagiyo mittay jarddiya yaagiyo harggiyassi xale gididi maaddees. Hega xalla gidenan dishin maayyuwa meeccanassikka saamunaddan go"a immees.

issi macca na'iyanne attuma na'ay issippe uttidi bantta sinttankka qassi maanassi kattanne ushsha shiishshi wottidoosona.

Qeera naatinne/guutta naatinne wodallati/ufayttiiddinne miicciiddi de'iyageeta be'eettees.

Xoqqa derenne appe sintta baggaara qassi naa"u wolaytta keettati keexxeridi utridoosona. Issi wolaytta keettappe sintta baggaara he keetta asatikka eqqi uttidoosona.

cora qommo budenaa tigiyoo bashiyaanne dabbuwaa uukkiyoo baashiyaa issi boottan issippe gattiidi de'oosona.

Bonchchetida issi bitanee eqqi denddidi ba kushiyan asa sissiya miishsha oyqqidi ba qooriyankka wolaytta woga qonccissiya dungguza wottidi ba qopa asaassi odiide de'ees.

Bonchchetida issi bitanee ba huuphiyankka qophiya wottidi ba naa"u kushiyaan asaa sissiyo miishsha oyqqidi ba qopa asasi odiidi de'ees.

Ba gade booratta goyyidde de'iya bitanenne goyyettanawu waaxxetti giigi uttidda booratti de'osonna.

Bonchchetida dumma dumma maccanne attuma asati issippe shiiqidi Wolaytta woga qonccissiya maayuwakka maayyidi duriddinne upaytti de'oosona.

Cora asati issipetettan ubbaykka issippe shiiqidi issoy issuwara qoomettidi ufayttidinne boliiddi yexxiiddi kaa'iidinne miicciiDdi de'osona.

Kaassanchati issippe shiiqidi issi mala shuraabiya maayidi bollaa minttetto qaattaa qaaxxiidi de'oosona.

cora asati wolaytta wogaa qonccissiya danguzaappe giigida maayuwa maayidi banta kushiyankka qeeri xam'aa oyqqidi eqqidosona.

issi yelaga na'ay wolaytta wogaa qonccissiya dunguzaape giigida shuraabiya maayidi eqis. appe sintta bagaara naa'u geela'o naaati issiniya utaasu issiniya eqada issi ciishaa imaydda de; awusu. ippekka guye bagaara qassi issi cima bitanee utiis.

Bonchchetida heezzu attuma asati issi bootta shiiqi uttidi eta giddoppekka issoy asa sissiyo miishsha ba kushiyaan oyqqidi asassi odiidi de'ees.

Issi geela'o na'iyaa taani wolaytta yaagada ba oonatetaa qonccisayidda wolaytta wogaa qonccissiya maayuwakka maayada ba huuphiyankka wolaytta wogaa qonccissiya dunguza qachchada ba kushiyankka wonniidi de'iya badalaa oykkada eqaasu.

Bonchchettida naa"u attuma asati bantta kushiyan udula mittaa oyiqqidi udulan de'iya banggaa caddiiddi de'oosona. Etappe guyye baggaarakka issi maccaasiya eqqaasu.

Bonchchettida seeraa naagissiya issi bitanee ba naa'u kushiya kiisiyan yeddidi eqqis appe guyye baggaarakka qassi kaamiyara bululuuddi de"iya kaamee biiddi de'es

dumma dumma qommo kattay ashoy loomee barbaree sampaa bolan micetti giigida yeechan giigi uttiis.

Issi wodala na'ay ushshaa keettaa penggen wolaytta wogaa qonccissiya dungguzzappe giigida maayuwa maayidi eqqiis.

Cora asatinne bululiya kaamee issi bootan corattidi de'ees. Hegaa bollikka sintta baggaara qassi naa"u asati jerkkaaniya issippe tookkiddi hemettoosona.

Issi geleshshoy dirssaa bollan uttis. Appe guyye baggaarakka xoqqa deree beettees.

issi goshanchchay waaxi giigisidi goyiidi des, appe guye bagaarakka qassi issi macaasiya hemetaydda de'awusu.

Caana kaamiyaa bollan cora kuttotinne eta naagidi de'iyaa issi na'ay de'oosona. etappe sintta baggaara kaamiyaa bollan kaqetti uttida kaamiyaa goomay beettees.

Naa'u attuma asatinne etappe guyyeera Issi macca na'iya ippekka guyyeera wolaytta keettaynne eta zokko baggaara qassi wolaytta dungguzaa giugi uttida dirssayi beettes.

Issi bitanee wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ba qooriyaankka dunguzzaa qachchidi bottiyaa wottidi ba kushiyaanikka qassi bukkiyaa oyqqidi eqqiis.

Naa"aappe bolla gidiya dorssati dirssa giddon wodoruwan qashettidi bantta maratuura eqqidosona.

Issi geela'o na'iya wolaytta wogaa maayuwa maayada ba kushiyankka qassi wolaytta wogaa dangguzzaa oyqqada utaasu.

Bonchchettidda dumma dumma darosappe shiiqqidda asatti wolaytta wogaa maayuwa maayiddi eqqiddosonna.

dumma dumma bonchettida cora attuma asati bantta qooriyan wolaytta danguzzaa maayyidi hemettiidi de'oososna.

sampaa bolan yeechchaa hiixxidi cora qommo kattata oyttaa, unccaa, muchchuwanne bilandduwa mooqiyaara giigissi uttidosona. he kataa matankka wanccaa kunti maattaa wottidoogee de'ees.

Issi keettaa giddon dumma dumma so giddo miishshati shombboquwappe giigida baattay qassikka zadaluwa bollan kaqetti uttida 3u keesheti de'oosona.

Bonchchetida issi geella"o na'iya asassa sissiyo miishshan ba qoppa odaydda de'awusu. Ippe sinttaara, guyyenne miyye baggaarakka qassi cora asati eqqidoosona.

Heezzu attuma naatinne naa'u guutta macca naati issippe shiiqidi eqqidosona. Etappe guyye baggaarakka qassi issi keettayi giigi uttidaagee de'es.

Issi geele'o macca na'iya ba huuphphiya dumma dumma geexetun puulaya giigissada ba huuphphiya geexiyaa bessayida de'awusu.

Bonchchettida issi bitanee eqqidi ba kushiyankka asaa sissiyo miishsha oyqqidi ba qofaa asassi odiiddi de''es. appe guyye baggaarakka asa payyatetta naagissiya asati eqqidoosona.

Samppa bollan cora qommo kattay oyttay, muchchoy, bilanddoynne bambbare giigi uttiis. He samppa matankka qassi naa"u gossiya kuntti tigido maattay giigi uttiis.

Dumma dumma bonchetida asati issippe shiiqidi banttaa qofaa haasayiidinne tobbiidi de'oosona.

Cammaaqe miizzati bantta zadaluwan wodoruwan qashettidi maaraara eqqidosona. Etappe sintta baggaarakka qassi eta kattaa miziyo bootayi giigi uttidaagee de"es.

Cora asay issi boottan miizzaa shammiyoonne bayzziyoo bootan bantta miizzata bayzziidinne shammanassi qoppidi yiida asati shammiidi de'oosona.

bonchettida dumma dumma asati bantta kushiyankka qorqqoruwaanne misimaariyaa oyqqqidi wolaytta wogaa qonccissiyaa maayuwa maayidi kaamiyaara hemettiiddi de'oosona..

Luxetta keettaan cora luxxanchchati issippe shiiqqidi uttiddossona etappe guye baggaarakka qassi luxanchchatikka de'oosona.

issi wodalla na'ay ba ushachcha kushiya xoqqu oottidi wolaytta wogaa qonccissiya dunguzappe giigida shuraabiya maaayidi eqqis, appe guyye baggaarakka cora asati de'oosona.

Issi keettaa gaden tukke giddon mattaa koottata maaraara giigissi wottodosona. Etappe sintta baggaarakka mokkiiddi de'iya dozay de'ees.

wolaytta soodo yunburshiyaappe naa"u asati so baaggappe kare baaggi kiiyidi de"oosona. He asatuppekka sintta baggaarakka qassi kiiyyida asati beettoosona.

Issi dembba bootan wogga mitte bollan dumma dumma cora mattaa koottata kaqqidi wottidosona. Appe he pinttaarakka qassi dembba bootaynne dereti beettoosona.

bonchettida naa'u asati wolaytta wogaa maayuwaa danguzaape giigida maayuwa mayidi wolaytta wogaa qonccisiya danguzaappe giiida sharbiyaaka banta qooriyan qachidi eqidosona.

Issi geella"o na'iya wolaytta woga qonccissiyaa dungguzappe giigida sharbbiya ba qooriyanka qachchada ba naa"u kushiyankka maattaa bukkiyo manacciya oyqqada uttaasu.

Naa"u geella"o naati cora macca naati issippe shiiqodi uttidaagetu giddon eqqidi duridi de'oosona. Etappe guyye baggaaraka cora ŵodalla naati wolaytta woga qonccissiya dungguzappe giigida maaytuwa maatyidi eqqidoosona.

issi geela'o na'iya wolaytta wogaa qonccissiya dunguzaa sharbbiya maayada uyaasu, ippe guye bagaara wodalla naati eqqidosona.

Issi keettaa giddon bantta godaa bollan kaqqi uttido samppayinne qassi bantta godaa matan essi uttido toorati qassikka bantta keettaa qosiletta bollan kaqqi uttido dumma dumma buquraa wottiyo miishshati beettoosona.

Kaamiyara issi na'ayi hemettiiddi de'iyageenne appekka qassi sintta baggaara zambbayi shempoanaassi giigi uttidaagee de"es.

Issi keetta quruxxuwa bollan so giddo miishshati mashshay, samppay, massopenne zazzare kaqettidi uttidoosona.

Samppaa bollan meetettanaassi giiggi uttida dumma dumma kattati oyttay, muchchoynne qassi shaatiya kami uttida muchchoynne markketi de'oosona.

bonchchettida cora attuma asati wolayitta wogaa qonccissiya dunguzzaappe giigida maayuwa maayidi paraa toggidi kaamiyaara biiddi de'oosona.

Issi keetta matan he so asatti bantta guutta naatta tookkidi eqqidosonna, etta keettappe guye baggarakka qassi mokkidi de'iyaa uuttatinne muuzetti de'ossona.

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzappe giigida maayyuwa maayyida bonchchetida macca asati issippe shiiqidi maarara uttidoosona.

Bonchchetida maccanne attuma asati wolaytta wogaa qonccissiya dungguzappe giiggida maayuwa maayidi bantta qooriyankka wolaytta wogaa qonccissiya dungguza qachchidi uttidoosoan.

Issi yelagayi eqqi denddidi ba kushiyan asaa sissiyo miishshaa oyqqidi ba hashiyankka wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidi asaassi asaa sissiya miishshan yexxiiddi de'es.

Dumma dumma kattaappe meetettanaassi giigi uttida Kattayi samppaa bollan qoletti giigidi uttis.

Naa''u asati issi bitaniyaa haattaa giddo gelissidi meeccidi de'osona. Etappe guyye baggaarakka daro asati haattan gelidi meeccettanaassi taraa naagiidi de'osona.

issi geela'o na; iya ba huuphiya loytta daddissidoogaa asaa bessayddanne erissaydda de'awusu.

Bonchcetida naa"u wolaytta woga qonccissiya dungguzappe giigida Jakeetta maayyida asatinne cora attumanne macca asati issipe shiiqi uttidi upayttidi de'oosona.

bonchettida issi macaasiyanne cora attuma asati bantta kushiyan doozaa puutiya oyqqidi kaamiyara hemettiiddi de'oosona.

Issi caana makinaa bollan dumma dumma cora qommo dorssatinne deeshshati caanettidosona. he kaamiyaakka qassi dorssatukko gi"iiddi de'iyaa issi wodalla na'ay de'ees.

Naa"u geela"oti naati daamoota yaagiya bicca shuraabiya maayidi banttaa kushshiyankka wolaytta wogaa qonccissiya dungguzza oyqqidi eqqiddossona.

Dumma dumma macca yelaga asatinne attuma asati bantta kushiya baqqiiddi miicciiddinne ufayttiiddi bantta zoreta keettan uttidi ufayttiiddi diyogaa be'eettes.

Issi bootan ciishata tokki giigissidinne eta heeratunikka qassi asati yiidi shemppana malaa sheppiyo sohuwan oydiyaa giigissi wottidi uttidosona.

Issi bitanee oyddu miizzatu giddon eqqidi ba miizzata heemmiiddi de'iyogee beettees. Qassi issi waadu miizziya ba maraa laaccaydda de'iyogee beettees.

Bonchchettida cora asati wolaytta wogaa qonccissiya dungguzappe giigida maayyuwa maayidi bantta kushiyankka gosiya, ciraa, toora, gonddaliya oyqqidi eqqidoosona.

Cora wodalla naati bolla minttetto qaattaa qaaxxiiddi de'oosona.

Wolaytta wogaa qonccissiya qalamiyan dirssaa tiyyi utti wottidoogaa bollan wolaytta wurssetta kawo woykko kawo xoona pootuwa loytti medhdhi wottidoogaa be'eettes.

Issi keettaa qarxxaa bollan gosee, mashshay, billamay, zazzareenne samppay kaqetti uttis.

Bonchchettida dumma dumma asati geela'oti wodallati issippe shiiqidi wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaappe giigida maayuwa maayidi dumma dumma kattaa miiddi de'oosona.

Bonchchetida asati boottaa maayyuwa maayyidi maarara eqqidi xurumbbanne huldduduwa puunidi de'oosona. Etappe guyye baggaarakka bootta maayyuwaa naayyida cora asati de'oosona.

Liqaa luxetta keettan liqan luxiya tamaareti woykko luxiyageeti bantta paaciya ekkiiddi de'iyogee beettes.

Issi wodallay cora keeshsheta issi bootan wottidi he keesheya bollan uttis. Appe guye bagaara qassi sharay de'ees. Ha sharaappe guye bagaarakka qassi issi bitaneene mishiriya utaasu.

Bonchchetida dumma dumma artuma asati issippe shiiqidi bantta sinttankka ashuwanne bambbariya maanassi shiishshidi utridoosona. Eta giddoppekka issoy eqqidi etassi odiide de'ees.

Issi wodalla na"ay "moochche naa boorago gonggoluwa" yaagiya shuraabiya mayidi eqqis. Appe sintta baggaarakka qassi banddiray de'es.

Issi geela'o na'iyaa ba kushshiyaan saatiyaa wottada ba kushshiyankka qassi xeessaa oyqqada bootta shuraabiyaa wolaytta dunguzaappe giigidagaa maayada eqqaasu.

Miizzata qachchiyosa woykko zadaluwa bollan heezzu keeshetinne miizzati qashettiyo wodoroti de'iyageeta be'eettes.

Issi caanaa kaamee kaamiyan eqqis. He kaamiyappe sinttabaggaarakka naa"u asati hemettiiddi de'oosona.

maanaassi giigi uttida santaapenne badalaa xiiliyappe giigi uttida kattaynne ekkidi manaassi meecci giigissido mooqqee de'ees.

Bonchchettida dumma dumma bootaappe shiiqida attuma asati wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaappe giigida shuraabiya maayidinne bantta qooriyan qachchidi oydiyan uttidosona.

Samppa bolla dumma dumma qommo kattati barbbare, boyye, donoy, bilanddoynne oyttay de'ees.

Issi jagiira keettaa baasuwan naa"u guutta naati de'oosona. Etappe guyye baggaarakka qassi uuttati keettaa darkkon toketti uttidaageeti beettoosona.

sayniyaa boollan meettetanassi giigi uttidaa kaattay woykko booyyeenne barbaree giigi uttidagee de"ees.

cora asati bantta kushiyan shombboquwa mittaa oyikkidi bantta zokkuwankka maahiya calaa maayidi eqqi uttidosona.

Bonchchettida issi maccaasiyanne wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaappe giigida sharbbiya bantta qooriyan wottida heezzu asati cora attuma asatuura eqqidosona.

Issi geella"o na'iyaa ba huuphiyan qophiyaa wottada wolaytta dungguzappe giigida pooxa maayyada eqqasu. Ippe guyye baggaarakka mochchena boorsggo gonggoluwa yaagoya shurabiya maayyida maccanne attuma naati eqqidoosona.

Cora dumma dumma boottaappe shiiqida asati zigaa kuwaa giddon issippe shiiqidi ubbatikka eqqidosona.

Issi macca na'iyanne issi attuma na'ay bantta gaden de'iya doozata di'oy moorenna mala giidi di'oy biyo ogiyaa giigissidinne kabboyide di'oy biyo ogiya maarara besside doosona.

Issi keettaa giddon goshshaa miishshati qanbbarayi, kadoynne, xurqqayyee bolla baggaarakka qassi shakkuwa bollankka mattaa koottayi de'iyagee beettes.

bonchchettida issi maccaassiya ba kushshiyan cora asaa sissiyo miishshaa oyqqada haasayaydda de'awusu. ippe miye bagaara qassi naa'u bonchchettida attumma asatikka i qofaa siyiidi de'oosona.

Issi bitaneenne naa"u guutta macca naati bantta doza bonccuwa gaacci melissi wottidoogaa ekkiiddi de'oosona.

issi biyanee ba miizzata heemidinne ba kuushiyaankka qassi sharaa oyqqidi ba huuphiyankka koppiyiyaa woottidi eqqidi uttiis.

bonchchetida asaa payyatetta naangissiya naa''u asatinne bonchchetida issi maccassiya bantta sinttan haalanddiya kummida haatta wottidi uttioosona.

Issi bootan shiiqi uttida so miishshati etikka jarkkanee, haylanddenne xaaramusse qassilka uyyanassi giigissi wottidi shonkkoroynne shambbileti issi bootan shiiqi wottidoosona.

Oyddu mittappe woocceti giigida udulatinne etappe sintta baggaara qassi utti uttida asaa gedee be'ettees.

Shuchchaappe massi moli giigissido ogiyaan issi kaamee eqqiis. he kaamiyaa matarakka yelaga na'ay hemettiidi de'ees.

Bantta bollaa payatettaassi dumma dumma attuma asatinne dumma dumma macca asati banttana luxissiyaagetura issipetettaa bollaa mintettiidi de'iyoogaa be'ettees.

Bonchchettida yelagati wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi banta kushiyaankka adussa xam"aa oyqqidi eqqidosona. etappe guye baggaarakka cora asatinne shuchchappe giigidi de'iyaa keettay de'ees.

Issi wodalla na'ay toophphiyaa banddiraa maayidi eqqiis.

Bonchchettida naa"u aatuma asati wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi bantta hashshiyankka naxalaa wottidi eqqidosona.

Issi guutta macca na"iyaanne naa"u guutta attuma naati bantta kushiyaa oyqettidi wolaytta wogaa qonccissiyaa dunguzaappe giigida maayuwa maayidi eqqidosona.

Ka"ida apikaaddo ayfee hiixettida sharaa bollan qoletti uttis. Appe sintta baggankka oydee de'ees.

Yelaga naati bantta oonatettaa qonccisiyaa wolaytta dungguzaara de'iyaa maayuwaa maayidi bantta kushiyaanikka wanccaa oyqqidi ufayttiidinne poocammiidi de'oosona.

Ayidaamiya yaagiyo doozay issi bootan ba ciishshaa oyiqidi cora ciishishata ciiyyi uttidaagee beettes.

Cora macca asati wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzaappe giigida qoliyaa maayidi maarara uttidosona. etappe guye baggaarakka cora asati eqqidosona.

Issi keetta giddon so gido miishsha loggomuwa, bashiyanne meskkelettiya qucci giigissi uttidosonna.

Maali maataa getettiyaa doozay ba tashshiyaarakka darshshashi uttidi issi bootan cippi giidi bootaa kumidi de'ees.

Ba maraa ba giddo gelissada haphpha uttida kuttiyaanne eqqida addee beettees. he addiyaappe guye baggaarakka qassi naa"u kuttoti kattaa biittaappe qoridi miiddi doosona.

issi keettan daro qommo yetta miishshati ulddudoy, cachcha zayyenne karaabee kambba issi bootan giigidi uttidoosona.

issi afkkaato dozziya ba ayifiya oyiqqa ba tashiyaarakka tarshshashsha uttidaara beettawusu.

Aaho sharaa issi boottan miccidi a bolankka daro qommo caammata micci wottidosona. hegeekka kongguwaa siriperiyaanne koponiyaa.

Bonchchettida issi bitanee asaa sissiyoo miishshan ba qofaa odiidi de'ees

wolaytta sooddo yunbburshshiya heeran de'iyaa qaalay de'o yaagidi ammaniya woossa keetta asati bantta woosa keettay hagaa baggaara de'ees yaagidi erissidi de'oosona.

Uuttaa maarara murutussidi tokkidi uuttaakka qassi murutussidi woykko loyttidi uutta gidduwaa giigissidi xiridi wottidoogaa be'eettees.

Cora cammaaqe miizati bantta kaciyaan wodoruwaan qashshettidi maataa miiddi de'oosona. etappe sintta baggaara eta heemmiidi de'iyaa guutta na'ay eqqiis.

Dumma dumma maccanne attuma asati issippe shiiqidi phuuphphuliyaa issi bootan maarayiidi de'oosona.

Cora maccanne attuma asati eqqi dendidi bashiya issi bootan shiishshi uttidi ubbatikka he bashiya xeelliddi de'oosona.

asaa misiliyaa addussa qamissiya mayzziidi essidoosona. he misiliyappe guyye baggaarakka qassi ciishshati de'oosona.

Wolaytta qonccissiyaa dungguzzappe giigida maayuwaa maayidi ichchashshu attumaa asaatinne issi gelao macca na'iyaa maarara eqqidi ufayttidi deosona.

Mittaa boyyiyaa tokki giigissidogee maarara mokki kiyidaageenne ape sintta baggaara qassi mokki uttida muuzee beettees.

heezzu guutta naatinne issi maccaasiya issippe eqqidi ufayittiiddi de'oosona. etappekka miyye baggaara jarkkaaneekka de'es.

Woraa do'attuppe issoy godaree bazzuwan eqqiis appe sintta bagan maatatti de'osonna.

Bonchchettida dumma dumm maccanne attuma asati wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzaappe giigida sharbbiyaa bantta qooriyaan wottidi uttidosona.

Bonchchettida cora attuma asati wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzaappe giigida wogaa maayuwakka maayidi maarara issippe qoomettidi eqqidosona.

Bonchchettidda wodalatti wogaa maayuwa maayiddi maahiya calaa maayiddi gonddalliya oyqqiddi duriddi beetosonna.

bululiidi yiya kaamiya bolan asaa seeraa naagissiya asatinne dumma dumma wolaytta wogaa maayuwa maayida yelagati de'oosona.

keriya meecci qucci giigissidi son wottidosona. he keriyappe sinntta bagaarakka quruxxoy quruxxeti uttidaaagee beettees.

issi wodala na'aynne cora geela'o naati bantta sinttan yeechchaa karaabiya wottidi maaraara uttidosona.

arttimisiyaa yaagiyo xaretettaassi maaddiyaa doozay ba tashiyaarakka tarshshashidi de'iyaagaa be'oosona.

Issi wodalla na'ay haree gaariyan mitta caaniddi bawukka uttiddi laagidde dees.

dumma dumma bonchchettida cora asati issippe shiiqidi bantta qofaa issippe tobbiiddi de'oosona.

heeezzu geela'o naati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidi maaraara oydiyan uttidi miicidinne ufayttiidi de'oosona.

Zil"i maataa yaagiyoo doozay ba ciiyyiidi de'ees. ha doozay woobaa yaagiyoo harggiyaagassikka xaletettaa go"aa immees.

Wolaytta woga qonccissiya dungguzaappe giigida qamisiyaa maayida macca geela'o naatinne cora asati issippe maaraara eqqidosona.

Bonchchettida cima asati wolayttaa wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi bantta kushiyaankka tooraa philxxuwaa oykkidi shill"aa bolli uttidosona.

Cammaaqe oyddu miizzati dirssan wodoruwaan qashshettidi banttassi imettida kattaa miiddi de'oosona. etappe guye baggaarakka qassi dicci gakkida uuttay beettees.

birataappe giigida mooqeenne issi bootan kaqettidi meecetti giigidi uttis.

Bonchchettida dumma dumma taarikiyaara de"iyaa asati ubbatikka issippe shiiqidi bantta qofaa issoy issuwaara tobbiiddinne haasayiiddi ubbaykka issippe uttidi haasayiiddi de'oosona.

Heezzaappe bollaa gidiyaa mattaa koottata xalqqeti shocenna mala kammidi giigissidi wottidosona.

Issi heeran de'iya daro macanne atumma naati cora uutta tokkiddi de'osonna.

Issi wodalla na'ay ba naa"u kiisiyaan kushshiyaa yeddidi kaamiyaan eqqiis. appe guye baggaarakka qassi odooruwaa yaagiyoo mittaykka beettees.

wolayttaa sooddo yunburushee naa"u sha"anne tammanne laappun maarotettaa layttan hahsshu wolaytta sooddo yunburushiyaa saro yideta yaagidi wolaytta sooddo luxxanassi geliidi de'iyaa ooratta luxxiyaa naata erissidi de'ees.

Cora asati atotettay yesuusa baggaara beettes yaagi xaafettida woraqataa oyiqqidi kaamiyaara biiddi doosona.

Bonchchettidda dumma dumma asatti kaamiya ogiya pittiddinne geeshshiddinne de'osonna.

Bonchchettida dumma dumma wogaa maayuwaa maayidi ufayttidinne duridi kaidinne miccidi deosona.

Issi bitanee saleenaappe giigida kofiyiyaa ba huuphphiyaan wottidi ba kiisiyaanikka kushiyaa yeddidi eqqiis. appe guye baggaarakka qassi derettiyaa bootay beettees.

Cora yelaga naati wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi duriidinne bantta doonankka qassi cachcha zayiyaa punniidi bantta kushshiyankka qassi kambbaanne karaabiyaa baqqiidi de'oosona.

Bonchchettida naa"u attuma asati bantta kushshiyaan udula mittaa oyqqidi udula giddon de'iyaa banggaa caddiidi de'oosona. etappe guye baggaara naa"u balttetati cadetti uttida banggaa punniidi de'oosona.

So medoosanne kare medoosa gidiyaa issi eceree ba ollaa giddoppe kiyyiiddi de'ees. A matankka dumma dumma cora buurati de'oosona.

puulatti daxetti uttida asaa huuphiya misiliya bessiiddinne bantta dattaa haraassi erissiiddi de'oosona.